Obubwire obwokunkyo akasana ghekatandhikira okubingagho akanzimyenzimye omwami ali kunhandha, agemye eirobo ali mu kuvuba.

Amaato gebeta aga bbagho tatu nha bamii bana bali ku lubalama olwe nhandha. Abaami banho abasatu bemereire oghokuna asuntumaire.

Abavubuka abatwise ebidhomola kubigaali nga nhobulogoyi nhobulisika ebigaali bino. Mumaiso agobulogoyi ghakulemberwayo emmotoka era nga balitambulira kulugudho lwakolansi.

Ente ey'omunsiko gyete embogo, eyemeleile elinze saidi enho, eliku akanhonhi ku mugongo akaseente, eli mu isubi elibitirivu.

Omuzinga ogwendhiki nga guli ku lusoga olwomuti, ekika kyendhoki kinho kizimba ku miti era nga omuti gubonheka nga guli musizonhi ya kwiisa

Endhoki eli kunhunhunta mu kimuli ekya langi ya kakobe. Nga ghansighansi eno akati k'ekimuli kano, oba obuti buli mu kala eya kiragala.

Ekinhonhi ekyemeleire mu kibali nga kiri kwetegereza, kyemeleire mu busubisubi obw'amaadhi nga bulimu obumuli obwa kakobe.

Erike eryakula nerighola nga libonheka isaadha kuba lyagulumira bukalamu liri mubuti obwokiragara nga liritambula byalyo

Abaami abali kumpi nh'olusuku olulimu enkota edh'amatooke agakula nhi gagimuka nhi gaghola batwise ogha boda nhi ogh'egaali.

Olusuku olw'amatooke mulimu ekigogo ekya isaaku eitoke ela nga liilino likulainhe igimu bulungi enkota mba. Kililainhe ekigogo ekya kaanya nga empumumpu ekaali kugwa.

Tawuni oba kyete ekibuga kidwiile abantu bukalamu ela nga nh'ebizimbe ebikilimu bya kalina ekilaga nti kyakulakulana ila. Mulimu emmotoka dhino ekika ekya takisi edhisabaza abantu nho bu bboda bboda buli kusala obwa piki, nh'obugaali obusomba ebintu, nh'abantu bali kwetala.

Abasaadha basatu nga oghundhi mulema atyaime mu akagaali aka balema agemye akaigo ke bakozesa okuloba, oghundhi amwe mereire ku mukonho omulila ate oghundhi ayemereire ku mukonho omugodha.

Ensuude eri mumakoola nga masakatifu bukalamu gajibwise Era ngeri bwetukyidi obulungi nga ensuude dino dirya amakoola gemiti eboneka nga etiame ebeeku nengeri gyefuna akaira eri omunwa

Omwami omutembeyi ne gaali ye nga atembeya enhanha, kabbegi, emikyungwa nga abisibye kwigaali enhanha aditaire kumuti, kabbegi mu maigha ate emikyungwa kukaliya

Omuvubuka ayambaile esaati eya kapere dhebakazaaku edha checked mu lunanhimbe ataileku akakokolo ku nhindho. Amaviiri ge timasusule makulu bukalamu. Alina amaiso ameeru. Ayemeleile nga yesimbye busimbalaala.

Ekibira ekyemiti emisakativu obukalamu nga kiri kulusozi nga eruyi ere obonera irala ensozi nhe bighonko

Omuzigiti ogumanikibwa obukalamu ogwa Kampala mukaire ghaigulu ghagwo nga guli mulangi eya zabu

Abalimi abali mukibali ekyomutyeere oghundhi agemye ente ibiri nga nhe kulemberemu nte mmyufu eriku amabala ameru ate ye' sibye enkutu yataku ekitambalo kumutwe oghundhi atyeime kutulakita aligikitanya mpola mpola

Ekibira ekigwire akaleka nga ki saakatire bukalamu era nga kigimu, nga ekibira kino kya miti gya paini mu mbonheka anti paini yatulema okwetamu lusoga.

Emiti emibaandha nga gikuze bulungi gyawola. Mulimu emikalu nh'egitali mikalu nga emikalu giri mu langi eya kyenvu ate egitali mikalu giri mu langi eya kiragala

Amenvu ekika kya bogoya agayengekebwa obukalamu gaba nga genga bagateire mu bwibo obwendaghulo nesepiki nga okusinzira ku mpanga gye bagapanzemu, kiraga nti ole ali batundha gali ku mudaala kuliku neitooke einuma.